Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui me le xɔme. Ewoa be wole foto ɖem alo wole nu kpɔm le nukpɔmɔ dzi ya afɔ le ŋutsua vem, asi tsɛ le nyɔnua vem.

Ame sɔgbɔwo le kɔdzixɔme. Eɖewo mlɔ anyi, ɖewo bublu nɔ anyi. Woƒe ƒometɔwo va srã wo, woƒe ƒometɔwoe, ɖewo tɔ ɖe anyi, ɖewo bublu ɖe wogbɔ. Wokɔ etsi kɔ da ɖe ɖewo dzi.

Yevu ŋutsu aɖe kple ameyibɔ nyɔnu aɖe tɔ le anyi le susu ɖem, aleke woatu nawoame evea le nu kom, nyɔnuɔ kɔ etoɖoɖo mɔ kɔ sa ɖe ekɔ, ŋutsu aɖe tɔ ɖe adzɔge le nane wɔm.

Etsi ɖe dza sesi ɖe le teƒe aɖe ya etsia xa ɖe teƒe ma, eŋu gbegblẽ ɖe etsie me, ye ɖevi ɖe ɖe dzimekpo tɔ ɖe eŋuɔ dzi, ya etsie ge ɖe exɔ ɖewo me ya egblẽ ameawo ƒe nuwo.

Tɔdziŋu vovovo tɔ ɖe teƒe ɖe, ame sɔgbɔ wole teƒe ma, eɖewo tɔ ɖe anyi, eɖewo le nu dzram, exɔ sɔgbɔ aɖe le teƒe ma, agɔ neti kɔkɔ aɖe tsɛ le teƒe ma. Amea ɖewo tsɛ nɔ anyi.

Ŋutsuvi aɖe kple nyɔnuvi aɖe yi enuɖuƒe. Nyɔnuvia le mɔlu ɖu lé agɔnŋ ɖe asi le nu kom. ŋutsuviɛ tsɛ lé aha ɖe ɖe asi yɛ edo awu dzẽe. Nyɔnuviɛ kɔ gaŋkui kɔ de eƒe ɖame.

Ŋutsuvi aɖewo wɔ susu be yewoava kplɔ aɖuɖɔ le aƒuto. Eɖewo do awu ʋi, eɖewo do awu yibɔ. Eɖewo le aɖuɖɔ lɔm eɖewo le nu kpɔm.

Kpovitɔ kple asrafo wotɔ ɖe anyi. Kpovitɔ woame evea kɔ nu kɔ bu ŋɔti ya woƒe tu le woƒe kotoku xa. Asrafoa lé eƒe tu ɖe asi le nu kpɔm ya woƒe ŋu li le wo gbɔ.

Sukuvi aɖewo bublɔ sukuxɔme. Wo pɛte wo nye ŋutsuviwo. Wo do awu ʋi ya wofia ɖa ebetɛ wo pɛte le agbale xlem elabena woƒe nufiala gbɔna dɔ ɖo na wo gbe. Ŋutsuvia ɖeka le nɔv e xɔlɔwo kpɔm ya ame eve.

Eku dzɔ ya amea ɖewo yi kuteƒe, wolé blanui ya ɖevi aɖe le avi fam sesɛ̃e ɖe, ewɔa abe eƒe ƒometɔ aɖee ku. Ameawo akpa gãtɔ do awu ʋe.

Keteke amee eve ba yina. Amewo le ketekea me. Kaɖiɛ sí be ne woba yii. Amaa ɖe le ketekea dzɔ be ne nàtso mɔ̃me. Amaa ɖewo tɔ ɖe ketekeɛ xaa ya, amaa ɖetsɛ le nu ƒoo.

Ame aɖewo kpa tso sɔleme, ya wotɔ ɖe exɔ aɖe me le asem ka, eɖewo nye bafawo, eɖewo nye ɖeviwo, ametsitsiwo le me, tɔgbewo le me, eɖewo tɔ ɖe anyi le enu kom.

Edɔwɔla aɖewo wodo awu lɔbɔ woɖuɔ kuku ʋi eye wodze abe wole amikudɔwɔƒe. Ɖeka eme ve ele mɔshini aɖe ɖe asi eye edze abena ɖe wole mɔshini sia trom ene.

Ŋutsua ɖe le kaɖidzoa ɖo na zãme, eviawo le egbɔ, eɖewo tɔ ɖe anyi eɖewo nɔ anyi le kpɔm. Etsi aɖe le wogbɔ ya ŋutsuvi aɖewo tse tɔɖe aɖzɔge le okpɔm.

Atkpala ame etɔ̃ aɖe le teƒe aɖe le edɔ wɔm. ame eve le gakpo ɖe asi bɔbɔ. Ya ɖeka bɔbɔ le anyigba. Wo pɛte wodo gakpo kukuwo ɖe ta.

Ame aɖewo tɔ ɖe anyi le emɔ wɔm. Eŋu ke wokɔ wɔna mɔ le mɔa dzi. Ame aɖewo tse ɖo kuku ɖe ta ya wodo awu awu ke wokɔ wɔna dɔ. Ame aɖewo le eke kum ya eɖewo le nu ƒlem.